?? ga bayani game da illoli da bayanan ƙarya kan lafiya a kapapen sada zumunta ke haiparwa da yadda za'a rage irin waɗannan illoli illolin bayanan ƙarya kan lapiya a kapapen sada zumunta da hanyoyin magance su a yau kapapen sada zumunta sun zama wata babbar hanya da mutane ke ampani da ita wajen samun bayanai har da na lapiya sai dai wannan sauƙin samun bayani yana zuwa ma yana zuwa da matsala idan aka yaɗa bayanan ƙarya bayanan ƙarya kan lapiya na iya haifar da mummunan sakamako ga lafiyar jama'a ga wasu daga cikin illolin na ɗaya raguwa a yawan alluran rigakapi lokaci da dama mutane su kan yarda da bayanan da basu basu da tushe da aka yaɗa cewa rigakapi yana da illa ko yana haddasa cututtuka wannan yasa wasu iyaye su ƙi yi wa ƴaƴansu alluran rigakapi lamarin da ke ƙara yaɗuwar cututtuka kamar shan inna cutar mashaƙo da zazzaɓin cizan sauro wannan raguwa a rigakapi na iya sa wasu cututtuka su dawo da ƙarfi bayan an shawo kan su a da na biyu jinkiri wajen gano cututtuka wasu mutane suna karanta bayanan da suka ce alamomin wasu cututtuka kamar ciwan hanta ba wani abu bane dake buƙatar zuwa asibiti sakamakon haka suna ɗaukar lokaci kafin su nemi likita wanda hakan ke sa cutar ta tsananta to ta kai ga mutuwa na uku yarda da hanyoyin magani na ƙarya a kafafen sada zumunta ana yawan yaɗa hanyoyi da ba na kimiyya ba kamar cin ganyayyaki ko ampani da wasu ruwan sha da ake cewa suna warkar da ko wani irin cuta harda cutar da ke buƙatar tiyata yin ampani da irin waɗannan hanyoyi ba tare da shawarar likita ba na iya haddasa matsaloli harda ma cutarwa ga lafiyar mutane akwai hanyoyi da dama wanda suke haddasa wannan ƙaryace ƙaryace da ake samu a kapapen sada zumunta

Ga yadda jami'an kiwon lafiya zasu iya daidaita buƙa bukatar sanar da jama'a game da haɗarin yaɗuwar cuta da kuma kaucewa tayar da hankali da kuma kare da kare amincewar jama'a cikin harshen hausa na ɗaya; bayar da sahihin bayani da tabbatar cewa du bayanan da zasu fitar gaskiya ne sahihai kuma daga majiyoyi daga majiyoyi masu inganci kada su fitar da bayanan da basu da tabbaci ko wanda zai tayar da han ko wanda zai tayar da hankali na biyu; yin amfani da harshen jama'a yin amfani da harshen da jama'a zasu fahimta a guje amfani da kalmomi masu nauyi ko na kimiyya kawai a fassara bayani cikin sauƙi da harshen da mutane ke amfani dashi wato hausa kai tsaye domin a fahimta na uku; bayar da ƙwarin gwiwa tare da gargaɗi a lokacin da a lokaci guda da ake faɗawa mutane game da haɗari haɗari a kuma basu ƙwarin gwiwa cewa akwai hanyoyi da matakai da zasu bi domin ka domin kare kai da rage yaɗuwar cutar. [paused]

[paused] ga wasu hanyoyi masu tasiri masu tasiri da mutum zai iya amfani dasu wajan shawo kan damuwa da tashin hankali da yadda za'a daidaita su da halin mutum ko yana yin rayuyar sa in harshen hausa na ɗaya ne man natsuwa da numfashi shaƙar iska cikin natsuwa yadda za'ayi zauna ko kwanta a hankali ka rufe idanun sannan ka shaƙi iska a hankali ta hanci har zuwa ka riƙe na ƴan daƙi daƙiƙo san nan ka fesar a hankali ta baki maimaita haka sau biyar zuwa goma amfa ni yana rege bugun zuciya da sanyaya kwakwalwa da tashin hankali daga tashin hankali na biyu yin adddu'a ko ibada ga masu bin addini yin sallah karanta alƙur'ani ko addu'o'i na musan man kan kwantar da zuciya da ƙarfafa ƙarfafa gwiwa innalillahi wa'inna ilaihirraji'un hasbunallahu wa ni'imalwakil na uku zama da mutane masu karfafa gwiwa

Yadda banbancin jinsi ke janyo banbance-banbance a fannin lafiyar haihuwa cikin Hausa na ɗaya mece ce banbancin jinsi banbancin jinsi na nufin rashin daidaito tsakanin maza da mata dangane da da damar rayuwa ilimi lafiya aiki da yake shawara wannan rashin daidaiton yana tasiri kai tsaye ga lafiyar haihuwa musamman ga mata da ƴan mata na biyu, tasirin banbancin jinsi a lafiyar haihuwa ƙarancin ilimi tasiri mata da yawa basa samun damar zuwa makaranta kamar maza rashin ilimi yana hana sa fahimtar lafiyar jima'i hanyoyin hana ɗaukar ciki da lokutan da yakamata suje asibiti sakamako yana haifar da ɗaukar ciki ba da niyya ba yawan haihuwa ba tare da tsari ba da kuma hatsarin haihuwa rashin ƴancin yanke shawara tasiri a wasu al'umma mata basu da ikon zaɓar lokacin da zasu ɗauki ciki ko samun magani saboda miji ko iyaye ne ke yanke hukunci sakamako ze iya haifar da haihuwa cikin haɗari jinkirin zuwa asibiti ko amincewa da haihuwa a gida ba tare da taimakon ƙwararre ba wanda ke wanda ke kare wanda ke kare haɗarin mutuwar wa.

Ga bayani a hausa kan muhimmancin abubuwan da ya kamata a lura da su wajen zaɓar likita, ko ƙwararren lafiyar jiki. domin samun sahihin ganewar cuta, ganewar cuta da ingantaccen tsarin magani. Mahimman abubuwan da ake duba lokacin zaɓar ƙwararren lafiya na ɗaya, ƙwarewa da takardar shaidar ilimi, tabbatar da cewa likitan yana da lasisin aiki kuma, ya kammala karatu a fannin da ya shafi matsalarka. Misali, likitan zuciya, likitan haƙora, likitan mata, da sauransu. Na biyu, gwaninta da shekaru, a aiki. Likita mai shekaru da dama a fannin da yake aiki yakan fi saurin gane matsala, da tsara magani da kyau. Na uku, ƙwarewa wajen sauraran mara lafiya. Likita ya kamata ya rika sauraron bayani daga mara lafiya, da kulawa ba ya yanke hukunci da gaggawa ba. Na huɗu, sauƙin samun ganawa da shi, ka duba ko za ka iya samun ganawa da shi a cikin sauƙi, idan matsala ta faru ko akwai, buƙatar ƙarin bayani, amsa tambayoyi, da bayani dalla-dalla, likita mai kyau zai fahimtar da kai halin da kake ciki da yadda tsarin magani zai kasance. Ra'ayoyin wasu tam tambayi abokai ko dangi waɗanda suka taɓa ganawa da likitan don jin yadda suka ji da kuklawar sa. Girmama sirrin mara lafiya tabbatar likitan yana girmama sirrin bayanka, da kula da kula da ladabi, yayin duba lafiyarka. Samar da ingantaccen tsarin magani likita mai kyau yana yin bayani kan abin da ke faruwa hanyoyin magani, da za'a bi da kuma yadda za'a bi tsarin lafiyar gaba ɗaya. Kammalawa, zaɓan likita da kyau yana da matukar mahimmanci wajen samun sahihin ganewar cuta, da magani mai amfani a riƙa yin bincike tambaya, da lura, da halayyar ƙwarrare kafin yanke hukunci.

Zan ji tausayi da damuwa matuƙa idan ina da wani da ke fama da ciwon jiki na dindindin. Zai dame ni sosai ganin yana fama da raɗaɗi kullum, zai sa ni jin cewa dole ne in taimaka, in taimaka masa ta kowane hali. Abin da zan iya yi don rage masa ciwo ya haɗa da na ɗaya, taimaka masa wajen ganin likita domin a tantance ciwon da kuma samo magani mai kyau. Na biyu, tuna masa shan magani a kan lokaci. Na uku, kasancewa kusa da shi domin ƙarfafa masa gwiwa da rage masa damuwa. Na huɗu, nemo hanyoyi, nemo hanyoyin rage raɗaɗi kamar amfani da zafi mai ɗumi ko sanyi, motsa jiki, mai sauƙi idan likita ya yarda da kuma abinci mai kyau. Na biyar, Kar a bar shi shi kaɗai. Kasancewa da abokai da dangi na iya taimaka masa ya ji daɗin rayuwa. Gaskiya, taimaka wa mutum mai irin wannan ciwo yana buƙatar haƙuri, kulawa da ƙauna. Idan kana so in ƙara wasu ƙarin bayani ko fassara

Ga bayani a cikin Hausa game da irin hanyoyin hana ɗaukar ciki da yadda suka bambanta dangane da inganci da illolinsu Na ɗaya, ƙwayoyin hana ɗaukar ciki Inganci: Idan ana amfani da su yadda ya kamata suna da inganci sosai, kusan kashi casa'in da tara Illoli: Zai iya haifar da ciwon kai, canjin yanayi, ƙiba da rashin haihuwa na ɗan lokaci. Allura hana ɗaukan ciki Inganci: Yana da matuƙar tasiri kusan kashi casa'in da huɗu da ɗigo casa'in da tara. Illoli: Zai iya hana al'ada ta wata-wata ko ya sa ta ko ya sa ta zama mai, mai ya, mai yawa, mai yawo ko ya zama mai yawo. Wasu na jin ciwo a wurin da aka yi allura Na'urar da ke sakawa, na'urar da ake sakawa a cikin mahaifa Inganci: Yana da ƙarko kuma ingantacce ne sosai fiye da kashi casa'in da tara Illoli: Zai iya haifar da zafi a farko ko ƙarin jini yayin al'ada. Akwai nau'in jan ƙarfe da na homon Kondom maza da mata. Inganci:

Ga bayani a cikin Hausa game da bambance-bambance tsakanin kondom na maza da na mata dangane da amfani, inganci da kariya daga cututtukan jima'i. Amfani: Kondom na maza ana saka shi a azzakari kafin jima'i. Yana rufe azzakari gaba ɗaya domin hana maniyyi shiga farji. Sauƙi ne amfani da shi idan an saba; sauƙin amfani ne da shi idan an saba. Kondom na mata: ana saka shi a cikin farji kafin jima'i. Yana da zobe guda biyu. Ɗaya yana shiga cikin farki. Ɗayan yana fita daga farjin don rufe bakin farji. Yana bukatar ƙarin sanin yadda ake amfani da shi. Inganci: Kondom na maza idan an yi amfani da shi yadda ya kamata yana da inganci sosai kusan kashi casa'in da takwas Amma da rashin amfani da shi daidai, ingancin yana raguwa zuwa kashi tamanin da biyar Kondom na mata: Ingancinsa na iya kaiwa kashi casa'in da biyar in an yi amfani da shi daidai. Amma a aikace yana raguwa zuwa kusan kashi saba'in da tara zuwa kashi tamanin da biyar saboda kura-kurai a lokacin amfani.

A cikin Hausa, ga yadda za a bayyana mutane ko abubuwan da ke da muhimmanci wajen taimakawa wajen isar da ji ko matsala ga likita: Kai da kanka marar lafiya kai ne mafi muhimmanci domin kai ne ke jin ciwo ko canjin da ke faruwa a jikinka. Dole ne ka bayyana yadda kake ji da gaskiya. Misali, ina jin zafi a ciki fiye da yadda nake yadda nake sa saba kuma hakan yana han hana ni cin abinci. Na biyu, iyali ko mai rakiyarka. iyaye mata ko miji ko wani mai kulawa na iya taimaka maka wajen bayani idan ba ka iya magana sosai ko idan kana cikin yanayi marar kyau. Misali, mijina yana fama da ciwon kai sosai kuma yana shan magani amma ba ya amma ba ya jin sauƙi. Idan marar lafiya ba ya fahimtar harshen da likita ke amfani da shi. Misali, Turanci mai fassara yana da matuƙar muhimmanci.

Ga cikakken bayani a cikin Hausa game da matakai daban-daban na cutar sifilis da yadda alamominta ke bambanta a kowane mataki. Mataki na ɗaya, lokacin bayyanar kwanaki goma zuwa casa'in bayan kamuwa da cutar Alamomi: Na ɗaya, fitar da ƙurji ɗaya wanda ba ya zafi a wajen jima'i, farji, azzakari, duburako baki. Na biyu, wannan ƙurji yana iya warkewa da kansa cikin makonni uku zuwa shida ko da ba yi magani ba. Na uku, amma cutar tana ci gaba da yaɗuwa a jiki idan ba a yi magani ba Mataki na biyar, lokacin bayyanar\ watanni bayan ƙurjin, farko ya warke Alamomi: Fatar jiki tana iya yin ƙuraje ko ƙaiƙayi, musamman a tafin hannu da ƙafafu. Zazzaɓi, kasala, ciwon kai, kumburin gangar jiki ƙaiƙayi ko furfura a bakin, naki ko a gefen baki ko dubura. Alamomi suna iya warkewa amma cutar tana ɓoyewa a ciki Mataki na ɓoyewa, lokacin bayyanar bayan alamomi Alamomin farko da na biyu sun ɓace alamomi. Babu alamomi a bayyane amma ƙwayar cutar tana cikin jiki. Wannan matakin yana iya ɗaukar shekaru da dama idan ba a yi magani ba zai iya haifar da mummunar sakamako a gaba.

Ga amsan ga amsar tambayar me ya sa yin gwajin cututtukan jima'i STI a kai a kai yake da muhimmanci ga masu yin jima'i ko koda ba su da akamomi a ciki Hausa. Yawancin cututtukan jima'i ba sa nuna alamomi a farko wasu cututtukan kamar gonoriya da HIV suna iya kasancewa a jiki ba tare da wani bayani ba na tsawon lokaci Mutum na iya na iya ɗauke da cuta kuma yana yaɗa wa wasu ba tare da ya sani ba. Hakan kuma] yana hana ya yaɗuwar cutar zuwa ga abokan jima'i. Rage haɗarin samun matsaloli masu tsanani. Idan aka bar STI ba tare da magani ba na iya haifar da rashin haihuwa ciwon ciki, lalacewar mahaifa ko azzakari da wasu matsaloli na dindindin. Sauƙin maganin idan an gano da wuri Yawancin STI na warkewa da sauƙi idan an gano su da wuri. Misali, gonoriya ko waɗanda ba sa warkewa gaba ɗaya, kamar HIV ana iya sarrafa su da magani sosai.